Omwaro guriho omusheenyi mwingi hariho abantu bari omu mwanya gumwe , hariho obwato bwemereire eseeri hariyo omushozi muhango mugufu.

Abaana nibaruga kutaaha amaizi, bekoreire amaizi kandi bari aha bigyere. Aha rubaju rwabo hariho ebinyaatsi bigufu kandi biri mu rangi ya kinyaatsi. Babiri bemereire aha rubaju nibabareeba,

Orurembo ruhango harimu amaju mahango maraingwa gaine ebirahure hariho emotoka ezeemererize omu nyiriari ahaiguru y'ekyombeko aha rubaju hariho enguuto erimu emotoka zirikutambura

Oruhanga ruhango ruriho emisiri ahagati hariho enju hariho emiri erikureebeka gye ey'engano kandi barihaihi kugishoroma

Enjoki zikwatsire aha kishashara kyazo , enjoki nkye kandi omu rubaju harimu ebishashara.

Omushaija ayekomire ekyenda aha maisho, ajwaire eshweta erikwera, aine akokukwatisa ebyenyanja aku barikweta irobo kandi yaruga kukwata ekyenyanja ari omu bwato ahagati y'amaizi.

Ekyombeko kihango eki barikukoreraho enkiiko ekihanga kandi hariho nana zabendera, ziri aha bikondo byazo kandi hariyo abantu abarikuruga omu kyombeko ekyo barikutambuza ebigyere.

Ebikooko by'omu maizi ebirikwetwa enjubu bimukize emitwe yabyo ahaiguru kandi nibigaanira biri omu maizi enyima yabyo hariyo amaizi n'ebindi bikooko

Omushaija ayegwire ekitanda ahari piki kandi ariyo naavuga aha rubaju rye hariho emotoka n'ekyombeko kihango kihandikireho ebigambo hariho n'endiijo motoka eyemereire kandi hariho n'abantu beemereire aha rubaju rwayo

Omushaija ashutami aha rubaju rw'ekiju, ekyombekiise ebibaaho Kandi aha rubaju orundi hariho abashaija babiri bemereire ahu barikunaga ebisasiro hariho nana ebideeya ebirunzire birimu ebisasiro byingi.

Abaana bashutami ahansi bakwitse esohaani omu ngaro nibarya kandi boona nibato bajwire emyenda y'amabara etarikushushani

Ekyenyanja ekihetsire omu kintu kiri nk'orupapura kiri aha kantu kari nk'enkoni kandi nikashushana n'ekyenyanja hariho nana ebitarikuhwezika omu rubaju biri omu rangi erikwiragura

Orurembo ruhango rurimu abantu baingi, hariho emotoka eziri kutwara abantu ziri omu orunyiriri. Hariho ekyombeko kihango kiringwa, kiine amadirisa g'ebirahure kya kanyina.

Abaana bari omw'eishomero bashutami kandi bariyo nibeega boona baine ebijwaro birikushushana omwe akwaitse akacumu omu ngaro kandi abandi nabo bashutami bahuurikize.